Voninkazo marobe misy raviny maintsomaintso. Ny sasany kosa dia manana ravina mavo kely. Ireo voninkazo ireo dia maniry ao anaty vazy ; ny sasany kosa dia ao anaty tany.

Tamboho ahitana peta-drindrina miloko fotsy, io peta-drindrina io dia misy sarim-behivavy manangana ny tanany havia, ny tanany havanana kosa dia mitazona fitaovana fanamafisam-peo.

Toeram-pivarotana sakafo mamy ao anaty fitaratra. Mampatsiaro ahy ny tsingerin-taona nahaterahako. Rehefa tsingerin-taona nahaterahako dia mandeha mividy mofomamy any amin'itony mpivarotra itony izahay.

Fitoeram-pako maintimainty ahitana soratra fotsifotsy, ao aorinany kosa dia misy rindrina menamena. Mampahatsiaro ahy ny fitoeram-pakon' ny reniko izay miloko maintimainty ihany koa.

Arabe ahitana fiara fitateram-bahoaka, miloko fotsy, misy tsipika mangamanga, mampahatsiaro ahy ireo taksibe raisina mankany amin'ny fianarako, izay any Vontovorona.

Olona anankiroa manao akanjo miloko volomboasary ary olona anankiray manao akanjo miloko volondavenona. Izy ireo dia mitondra bisikileta, eo ambonin'ireo bisikileta dia misy saribao.

Fitaovana fanjairana lamba miloko fotsifotsy sy mangamanga. Misy bokotra maromaro eo amin'ity fitaovana ity, mampahatsiaro ahy ireo manjaitra akanjo eo Analakely.